Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota uffata aadaa gosa garaa garaa kaawwatanii jiraniidha. Namoonni kun, uffata aadaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa graa garaa kaawwatanii, ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattootaa kabajaa jiru.

Kun meeshaa waraanaa biyyoonni guddatan qabataniidha. Fageenyatti diina ufii ittiin waraanuf kan gargaarudha. Meeshaa kana hidhachuun diina ufirraa ittisuuf nu gargaara. Kanaafuu meeshaa fageenyatti diina waraanu qabaachuun yeroo hundaa barbaachisaadha

Bakki akkana miidhagee, faayamee mul'atu Kun, magaalaa gudditti biyya keenyaa kan taate, finfinnee keessaa yoo ta'u, innis kutaa bulchiinsa birbirsa gooroo keessatti kan argamu. Bakki Kun bakka akkaan nama hawwatu fi baayyee miidhaguudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa fakkii kubbaa miilaa yoo ta'u, fakkiin kubbaa miilaa kun halluu adii, diimaa fi gurraacha kan qabudha. Barreeffamni afaan Amaaraatiin barreeffameeru keessatti ni argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqilaa baaqelaa jedhamuu kan beekamuu fi reefu sadarkaa asheetaa irra kan jirudha. Baaqelaan kunis kan faca'ee jiru tooraan lafa bal'aa qabatee kan jirudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana halluun fuuldura isaa keelloo ta'ee fi gara gubbaatti halluu gara diimaatti dhiyaatu kan qabudha. Manni kun mana dheeraa kan tajaajila hawaasaaf oolu fakkaata.

Suuraa kana irratti kan arginu alaabaa mootummaa naannoo oromiyaati. Alaabaan kun halluu sadi, diimaa, adii, gurraacha fi gidduu isaa irraa muka odaa jedhamu halluu magariisan qaba. Odaan ummata oromoo biratti iddoo guddaa qaba.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa gamoowwan dhedheeroo magaalaa Finfinnee keessatti argamaniidha. Gamoowwan kana keessaas gamoon baankii Daldala Itoophiyaa tokko. Dabalataan, suuraa kana irratti kan argamu suuraa hoteela abbaa urjii shanii kan ta'e, hoteela Sharaatanidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii naannoo baadiyyaatti buqqee gogee kan okolee fa'aa ta'u tokko baattee teessuu fi mataa isheetti callee godhattee jirtudha. Isheenis manneen citaa lama gidduu teessee jirti.

suuraa kana irratti kan agarru namoota lama dhiira fi dubartii uffata aadaa ummata kibbaa uffatanii wal cinaa dhaabbatanii jiran kan agarsiisudha. uffanni isaan uffatan halluu adii, diimaa, gurraacha fi keelloodha.

Suuraa kana irratti kana agarru Inxooxxoo paarkii yoo ta'u kan innii itti argamu magaalaa guddittii Itiyoophiyaa Finfinnee keessattidha. Paarkii kana namoonni baayyeen guyyaa guyyaadhan maatii isaanii waliin bashannanaaf ni deema.

Fakkiin Kun, fakkii taphattoota kubbaa miilaa, biyya keenya Itoophiyaa yoo ta'u, isaanis biyya qophii gaarii ta'e wayiin yeroo isaan hiriiranii toora galanii, taphaaf qophaa'anii jiran argisiisa. Ani taphattoota biyya kootii baayyee deeggaras, baayyeen jaalladhan.

Suuraa armaan olitti argamu irraa kan mul'atu; konkolaata gosa yeroo ammaa fudhatama guddaa kan qabufi gatii qaalii kan ta'e, bifaan bareeddu kan ta'e kan nutti agarsiisudha. Akkasumas duuba konkolaataa kanaa manneen ijaaramaan kan nutti mul'isudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartoota jahaa kanneen waliin dhaabbataa jiranii fi kaan uffata magariisa tokko tokko immoo halluu keelloo fi diimaa qabu uffatanii jiranidha. Duuba isaanii immoo lafa halluu magariisa qabutu jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa yeroo baay'ee suuqiiwwan yookaan bakka daldalaatti hanga ittiin safarru madaala hangaa jedhamudha. Kunis wanta hangisaa haga kiiloo kudhanii ta'e ni safara dabalataan halluu cuquliisa qaba.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo taatu namni kunis saalli ishee dubara dha. Intalli kun ammoo meeshaa nyaanni itti kennamu akkasumas nyaata baattee kan argamtudha.

Suuraan arginu kun suuraa garee waraanaa humna addaa kan meeshaa isaanii qabatanii jiranii fi namoota biroo kan bakka tokkotti suuraa yaadannoo waliin ka'aa jiranitu argama. Biyya eeguu keessatti gaheen isaanii olaanaadha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa loogoo dhaabbata tokkoo kan halluuwwan akka magarisa, cuquliisa, adii fi diimaa of keessaa qabu akkasumas barreeffamoota afaan oromoo fi amaariffaan barreeffame of keessaa qabudha.

Suuraan nutti argamu kun suuraa bishaan dhugaatii maddisiisuuf gargaaru kan bara 2014 hojjetameerudha. Dhagaa fi sibiila irraa waan hojjetameef, waggaa dheeraa turuun uummata tajaajiluu ni danda'a. Kanaafuu tajaajilli kun babal'achuu ni qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama karaarra deemun, qoraaliyoo nama bitu ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Akkasumas dugdatti keechaa kan baatuufi, harkatti immoo jaarkanii baatee baatee daandii irraafi mandara keessa deeme qoraaliyoo kan bitu ta'uusaa kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irraa kan arginu suuraa namoota meeshaalee aadaa migira fayyadamuun dhahaman kanneen akka masoobii fi gundoo jedhamuun beekaman yeroo isaan gurguraaf dhiyeessanii taa'anii gabaa eeggachaa jiran argina. Meeshaaleen kunis halluu adda addaan faayamanii argamu.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kan ta'e kompiwuuteradha. Kompiwuuterri kun salphaafi socho'aa waan ta'eef addatti 'laap-tooppii' jedhamee beekama. Bifti isaa gurraacha ta'ee, namatti akka mul'atutti banamee cufaa irraa kaafamee mul'ata.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. Namni kun saalan dhalaadha. Mucayyoon kun buna danfisaa kan jirtu yoo taatu meeshaa buna ittiin danfistu hunda of biraa qabdi.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa elektirooniksi keessaa isaan muraasa yoo ta'an kan nuti as irratti argaa jirru kun kanneen akka kaasettaa, riimootiifi kanneen biroodha

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa mana sibilaa irraa hojjetame yoo ta'u yeroo baayyee haadhoolin keenya nyaata kanneen akka akaayii, qixxaa fi daabboo irratti tolchuf dhimma itti bahu. Akkasumas meeshan gingilchaa jedhamu ni jira.

Fakkii kana irratti kan argamu shamarran gamtaan ta'uudhaan gaachanaa fi ulèe qabatanii sirbaa jiranii dha. Isaannis uffanni isaanii adii kan ta'ee fi gaachanni isaanii immoo bifaan gurraacha akka ta'e kan mul'isuu dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa aasxaati . Aasxaan kun ammoo agarsiistuu waan tokkoodha . Aasxaan asirraa argaa jirru kun ammoo aasxaa Biiroo Qonna Oromiyaa kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan argamu masaraa mooticha Abbaa Jifaari. Masaraan kun masaraa mootiin Abbaa Jifaar yeroo duriitti keessa taa'aa tureedha. Muka irraa kan ijaarame ta'ee boca garaagaraa qaba. Mooraan isaa marga magariisa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartoota uffata aadaa oroomoo uffatanii tarree galanii dhaabbatanii jiranidha. Dubartoonni kunneen baayyee kan bareedan yoo ta'u fuula isaanii irraa gammachuun ni muul'ata. Uffanni isaan uffata gosa tokkodha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru barattoota qormaata biyyaalessaa yookiin sadarkaa naannootti fudhachaa jiran ta'a. Kunis qormaata kutaa kudha lammaffaa yookiin kan kutaa saddettaffaa ta'uu kan danda'u dha.

Fakkii kana irratti kan argamu dargaggeessa uffata miidhagaa uffachuun ulee harkatti qabatee taa'uun suuraa ka'e yammuu ta'u; cina isaattis beeyladoota manaa keessaa tokko kan taate fi geejjibaaf kan fayyaddu Fardi cina isaatti kan argamtuu dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa qullubbii diimaa kanneen bakka tokkotti walitti qabaman ta'ee duuba isaa eegee kan halluu magarisa qabuu fi karaa fuulduraa immoo hidda isaa kan rifeensa mataa namaa fakkaatu qabu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa oomisha midhaan nyaataa kan lafa baay'ee bal'aa irratti oomishamee fi amma gahuudhaaf daalachaaye mul'isa. Naannoon biqilaa kanaa immoo biqiloota gosa adda addaa akka bosonaatiin kan marfamedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kan Finfinneetti argamuu fi gubbaa balbala isaatti barreeffama maxxanfamee fi manni nyaataa achi keessa jiraachuu isaas kan agarsiisuu fi namoota achi deemaa jiran agarra.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun suuraa mana nyaataa baay'ee miidhagaa fi mana dhugaatii garaa garaati. Manni nyaataa kun teessuma adii minjaala mataa isaanii danda'an waliin qaban fi namoota ajajaman ni qaba.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa buufata xiyaaraa yoo ta'u, buufanni xiyyaaraa kun baayye kan miidhagudha. Barreefamni nutti mul'achaa jiru kun ammoo" buufata xiyyaaraa Asmaraa" jedha

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii jiranidha. Namoonni kunneen namoota uffata aadaa isaanii uffatanii dhiiraaf durbaan walitti sirbaa jiranidha. Uffanni kun uffata aadaa oromoo dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mucaa dubaraa kan wanta qaama ishee dibachuuf itti gargaaramtu harka isheetti qabattee maddii isheetiin tuqxee dhaabbataa jirtudha. Dibatni kunis kan qodaan isaa halluu adii fi magariisa qabdha.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa dhugaatii qaruuraa tokko keessa jiru kan halluun isaa cuquliisa ta'ee fi alkoolii of keessaa qabu kan gubbaa isaatti waraqaan waayee dhugaatii sanaa ibsu irratti maxxanee jirudha.

Fakkii kana irratti kan argamu humnoota uffata waraanaa uffatanii jiranii fi alaabaa Itoophiyaa akkasumas alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa qabatanii hiriiraan gara fuul duraatti hiriiruun deemaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa qola kitaabaa yoo ta'u, kitaabni kun barreeffama afaan Amaaraa fu fakkiilee garaa garaa ofirraa kan qabudha. Alaabaan Itoophiyaa addumatti irraa mul'ata.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; magaala Finfinnee keessatti kan argamu daandii kolidariin faayamee miidhagee kan nutti agarsiisudha. Akkasumas gamoowwan mimmiidhagoo hedduufi daandii saayikiliin miidhagee kan argamu ta'uusaa nutti kan agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta mormatti kaa'atamu kan halluun isaa waliin makaa adii fi gurraachaa ta'ee fi boca geengoo qabudha. Calleen kun walakkaan isaa calleewwan hedduu kan boca ulee qaban qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota yookaan daldaloota gabaa keessa taa'anii biqilaa gosa garaagaraa gurguraa jiranii fi namoota isaanirraa bitaa jiran hedduu agarra. Hedduun namoota as taa'anii gurguraa jiranii immoo dubartootadha.

Suuraan dhiyaate kun kan argisiisu waldaa gurmuu hojii namoota lamaa kan waliin gurmaa'anii dalagaa hojii sibiilaatti bobba'anii jiraniiti. Tajaajilli isaan kennanis suphaa meeshaalee adda addaa, balbala manaa hojjechuu fi tajaajiloota biroo kanneen kennanidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa miidiyaa Itoophiyaa keessaa keessaa tokko kan ta'e sagantaa televezyiinii Itoophiyaa irratti yeroo oduutti gabaasa darbuuf dhiyaatedha. Kunis loogoo miidiyaa sanaa fi giloobii addunyaa waliin fiduun agarsiisa.

Suuraa kana irratti kan agarru harroota karaa konkolaataa qarqara tarree galanii dhaabbatanii jiranidha. Harreen beellada manaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti geejibaaf oolanidha. Itiyoophiyaan biyya harree heddu qabaachudhan addunyaa irratti beekamtuudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota maatii isaanii qabatanii dhaabbachaa jiran yoo ta'u haadholiin kun ijoollee isaanii qabatanii kan jiranidha. Akkasumas ilmoo re'ee tokko biratti argamti.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa bineelda mana galtu maqaan ishii harree jedhamtudha. Harreen kun nama fe'ateedeemaa jiruun oofamaa jirti. Harreen geejjiba lafa irraa fi geejjiba kan aadaati.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo ta'u namni kun ammoo nama shimala qabatee jiruufi nama sirbaa jirudha. Namni kun nama naannoo lafa magariisa taatetti argamudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa suuqii yookaan mana gurgurtaa kan saanduqni reeffaa keessatti gurguramudha. Kunis mana tokko jalatti saanduqni hedduun jalaa kaasee haga gubbaatti tuulamanii kan argamanii fi tokko immoo hirkatee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaalee miidhaginaa kan mana keessatti hojjatamanii fi boca geengoo qabanii kanneen wal tuquun jiranii fi ababaa fakkaatanidha. Isaanis bakka itti wal tuqa sanatti teessootu jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota hedduu kanneen bakka gabaa jiran taa'anii daldalaa jiranii fi gosoota kuduraalee kanneen halluuwwan adda addaa qabanidha. Halluun biqilaa kanaas kaan diimaa isaan kaan immoo magariisaadha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii buna danfistee dhugaa jirtudha. Iddoon isheen teessee jirtu margaan kan uwwifame yoo ta'u cinaa ishee immoo biqiltuun dhaabbatee jira. Uffanni isheen uffatte jirtu halluu adii qaba.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu habachiisuu danda'u suuraa biqiltuu baala babal'aa fi magariisa qabu maqaan isaa baala warqee jedhamudha. Baalli warqee kun namaan kan dhaabbateeruu fi daabboo tolchuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kitaaba mata dureen isaa "Bu'uura Qorannoo" kan jedhu yommuu ta'u, halluun kitaaba kanaa magariisaa fi barreeffamni qola kitaabichaa irra jiru barreeffama adiidhaan kan katabamedha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa ijoollee paarkii bashannanaa deemanii tapharra jiranii fi sibiila wayiirra garee lamaan taa'anii jiranidha. Gareen tokko karaa bitaa gareen lammataa immoo karaa mirgaa ta'uun walitti garagaralanii jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartoota uffata diimaa uffatanii fi harkatti immoo barjaa barreeffama ofirraa qabu akkasuma immoo suuraa gosa garaagaraa kanneen miidhaa dubartootarra gahu agariisuu fi mormii isaaniiti.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura atileetota fiigaa jiraniidha. Atileetonni kun, atileetota biyya Itoophiyaa yoo ta'an ,uffata shaakallii isaanii uffatanii daandii asfaaltii magaalaa keessa jiru irra fiigaa jiru. Atileetonni saala lamaanuu ni mul'atu.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa yammuu ta'u; yeroo isaan konkolaataa irra jiran kan agarsiisuu dha. Isaannis meeshaa waraanaa qabatanii kan jiran ta'uu fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraa kana irraa wanti arginu muka Odaa damee hedduu yaasee, damboobee yookaan ammoo gaaddiddaa'ee mul'atu kan jala isaa irraan dacheen halluu magariisa uffattee miidhagina uumamaan faayamtee mul'atti akkasumas samiin addaatee argama.

Fakkiin as irratti argaa jirru kun anaanasii jedhama. Anaanasiin gosoota kuduraa keessaa isa tokko yoo ta'u, dhandhamni isaa akkaan mi'aawaa kan ta'ee fi anniisaa fi humna namaaf kennuuf kan baay'ee barbaachisaa ta'ee dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa kaartaa gamtaa Afrikaati. Kaartaan gamtaa Aafrikaa kun bifa uurjiitiin marfamee kan jiru yoo ta'u tokkoon tokkoon ishee biyyoota bakka buuti. Keessa isaattimmoo kaartaafi alaabaa biyyoota Aafrikaatu argama.

Suuraan kun suuraa Muummicha Ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmedidha. Abiyyi Ahmed biyya kanaaf nagaa kan labsan, tokkummaa kan ibsanii fi badhaadhina biyyaa kan faarsanidha. Dudduuba isaaniitti alaabaa biyya keenya biyya Itoophiyaa argina.

Suuraa nutti argamaa jiru kun suuraa dubartii rifeensa haguuggiin marattee daa'ima xiqqaa baattee dhaabachaa jirtuuti. Miirri gammachuu fuula isaanii irraa kan beeksisuu fi kolfaa kan jiranidha. Dacheen magariisni duuba isheetiin bareedee argama.

Suuraan argaa jirru kun suuraa horii baay'ee bifa bareedaa qabanii, gaafa kan hin qabne kan marga lalisaa keessa dhaabachaa jirantu mul'ata. Dabalataanis mukeen baala magariisaa kan duuba horii kanaan mul'atan ni jiru.

Suuraan armaan olii irraa waanti argaa jirru dubartoota toora galanii dhaabbachaa jiranidha. Dubartoonni kun faarfannaa yookiin muuziqaa kan shaakalaa jiran yoo ta'u, waraqaa tokko tokko qabatanii, dura buutuu isaanii waliin faarfachaa jiru.

Suuraan as irratti arginu kun suuraa sagalee guddistuu yoo ta'u sagalee guddistuun kunis sagalee funyoo mataa ishee qabdudha. Bifni yookiin halluun sagalee guddistuu kanaas halluu gurraachadha. Sagalee guddistuun kunis barreeffama 'FIFINE' jedhuu ofirraa qabdi.

Suuraa kana irratti kan argamu taaworii odeeffannoofi quunnamtiif tajaajilu kan magaalaa keessa dhaabbatee jiruudha. Taaworiiwwan lamatu mul'ata. Sibiilaafi meeshaalee quunnamtii biroo irraa hojjetamee dhaabbannaa sadiidhaan dhaabamee kan jiruudha. Akkasumas manneen namootaa ni mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura biqiloota babbaredoo dha. Biqilooni kun haalluu baalaa magariisa kan qaban yoo ta'u ,jirma dheeraa fi baala bal'inaan giddu galeessa ta'e qabu. Yeroon kun, yeroo ganamaa aduun baatuu dha.

Suuraan nutti argamu kun suuraa hordoftoota amantaa Ortodoksii yoo ta'an, uffata adii, fuul-duraan hangatoo ofirraa qabu uffatanii mataa isaaniis haguuganii faarfachaa kan jiranidha. Isaaniin duubattis mukni guddaan damee qabu ol dheeratee argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqiltuu boqqoolloo kan tooraa dhaabbatee jiruu fi lafa baay'ee bal'aa qabatee kan jirudha. Boqqoolloon kun kan sirriin shoggoramee fi aramaan keessa kan hin jirredha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo suuraa alaabaa mana barumsaa sadarkaa olaanaa Finfinnee yoo ta'u, fakkiileen akka kitaabaa, qamadii, urjii fi barreffammni "Addis Ababa University" jedhu nutti ni mul'atu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana dubbisaa guddaa akka sadarkaa biyyoolessaatti guddaa ta'ee fi yeroo calqabaaf biyya keenyatti ijaaramedha. Kunis kan argamu naannoo maasaraa mootummaa federaalaatti kan argamudha.

Fakkii kana irratti kan argamu boqqolloo asheetii yammuu ta'u; innis bilchaatee kan jiruu fi nyaataaf kan ga'e ta'uu fakkii namatti agarsiisuu dha. Boqqollichis walitti tuuta'ee kan jiruu fi gobbatee kan jiruu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama musliima ta'ee kan mana tokko keessatti hafaa lafa hafame irra taa'ee waaqeffannaa gaggeessaa jirudha. Innis mataa isaa gadi qabatee yaadasaa sassaabee waaqa isaa galateeffataa jira.

Fakii kanarraa suuraan nutti argamu suuraa dubara Oromoo Jiillee, kan faaya rifeensaa akkasumas kan mormaa hidhattee rifeensa jigsitee, safuu, aadaa fi duudhaa ganamaa isheen bareeddee dhaabachaa jirtuutu namatti mul'ata. Suuraa dugda duuba ishee kaafame waan ta'eef fuulli ishee hin argamu.

Suuraa kana irratti kan mul'atu poosterii beeksisaati. Poosterii kana irratti suuraan intala mala salphaatiin akkamitti akka fuula irraa finniisa balleessan agarsiisaa jirtu kaafamee jira. Halluun duubaa poosterichaa magariisa yoo ta'u, afaan Amaaraan irratti barreeffamee jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyinni isaanii sadi ta'an saalaan ammoo dhiira tokkoofi dubara lama ta'anii dhaabbatanii jiran argina . Haalli uffannaa isaanii boca addaa kan qabudha.

Faķkii kana irratti kan argamu nama suuraa mormaa olii ka'ee jiruudha. Innis rifeensa yookiin qajjisaa isaa guddifatee fo'uun gateettii isaa irraa jigfatee nama jiru fakkii namatti mul'isu yookiin agarsiisuu dha.

Kan natti mul'achaa jiru Kun, suuraa taphattoota kubbaa miilaa, yeroo isaan kubbaa walii isaanii miliqsuun goolii gareen tokko garee fallaa isaa irratti galchuu yaaluun fi akkasuma illee yeroo ittisni garee faallaa morkii ittiin qabu argina.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartoota biyyee supheetin meeshaalee mana tolchaa jiranidha. Meeshaan biyyee suphee irraa hojjetame nyaata ittin bilcheessuf, bishaan ittin waraabuf dhimma itti bahaama. Itiyoophiyaa keessatti hawaasni baadiyaa amallee meeshaa supheetti nyaata qopheffata.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama qotee bula ta'e kan meeshaalee qonnaa baatee bakka hojii qotiisa isaa adeemaa jirudha. Namni kunis gateettii isaa irratti waan akka uffataas baatee jira.

Suuraa kana irratti kan argamu suura daa'imman lama ta'anii walitti marmuun wal dubbisaa jiranii dha. Isaannis bifa jaalalaan guutameen kolfa yeroo isaan wal dubbisan fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo mul'isuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisu suuuraa gosa simbiraa yookiin allaattii keessaa tokko taate, simbira biqiltuu tokko irra dhaabattu, huuruu dheeraa kan qabdu, koochoon ishii bifti isaa suquliisaa kan ta'edha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kan ta'e namoota qaama miidhamtoota ta'an yeroo jennuu namoota naafa yookan iddo tokko gara biratti ofii deemuu hin dandeenye Akka deemu yookaan socho'u hin dandeenye Akka socho'aniif kan gargaarudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota amantoota Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'aniidha. Namoonni kun uffata adii uffatanii addabaabaayiitti ayyaana kabajaa jiru. Namoonni kun, uffata adii mataa isaaniitti maratanii gammadanii fi faarfachaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura amantii islaamaati. Namoonni amantii islaamaa hordofan kun, uffata amantichaa kaawwatanii, imala amantii godhanii ,magaala makkaatti walitti qabamanii dhagaa gurraacha hammaan guddaa ta'e naanna'aa jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii mana laawundarii Asaaggid kan agarsiisu yommuu ta'u, fiicharii kanarrattis gosa hojjechuu danda'anifi tajaajila kennuu danda'an fakkiin kan mul'san ta'uusaa kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa nyaata aadaa kan ta'e qincee jedhamuun beekamudha. Nyaatni kun kan qamadii irraa hojjatamee fi erga hojjatamee xumuramee nyaatamuudhaaf qodaa supheetti naqamee nyaataaf qophaa'ee kan jirudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa teessoo mana waajjira hojii keessatti kaa'amee jiruu fi halluu gurraacha qabu kan naanna'uuf bilisa ta'edha. Innis kaa'amee kan jiru waajjira mootummaa keessa kan jirudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; faayaa gurraa shammarrani yommuu ta'u, gosa garaagaraatiin qophaa'ee kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas harka shamarranii kan ta'e faayaa sana baate kan jirudha.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala lukkuuwwaan faranjii yookiin warra adii yammuu fa'an; namoonnis lukkuuwwaan sana bituudhaaf naannoo sanaatti heddumatanij kan argamanii fi dhaabbachaa kan jiran ta'u fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu namoota ga'eessota sadii waliin deemaa jiraniidha. Dirree gammoojjiifi lafa onaa irra waliin deemaa jiru. Sadan isaanii marxoo marxifatanii jiru. Ulee isaanii gateettii irra ka'atanii jiru.

Suuraan argamu kun fakii barjaa garee 'sport' Buna Wallaggaa kan agarsiisu yoo ta'u innis gidduu yookaan handhuura isaatti qubee B fi W, akkasumas mallattoo biqiltuu Bunaa kan fakkaatu ofirraa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu midhaan maasaa qonnaa irra tooraan yookiin sararaan facaafamee jiruu dha. Innis erga facaafamee guddatee bifaan magariisa ta'e kan jiru ta'uu isaa fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu gosa muduraa keessaa tokko waanta ta'e, maqaan isaa timaatimii kan jedhamudha. Timaatimiin kun bifa keelloo fi diimaa kan qabu, fayyummaa qaama keenyaaf kan ooludha.

Suuraan nutti argamu kun, suuraa muraa biddeenaa kan karaa lamaaniin muramee saayinaa irra keewwamee jiruu fi ittoo foon diimaan dalagamee dhiyaate, kan yoo ilaalan nama feesisutu mi'a irratti nyaatan irra kaa'amee nyaataaf dhiyaatee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mana waaqeffannaa kiristaanotaati. Manni baay'ee guddaa ta'e kun haalluu adii kan dibamee jiru yoo ta'u, biqiloonni baay'ee bareedoo fi abaaboowwan garaa garaas ni mul'atu. Gamoon kun, umurii dheeraa lakkoofsiseera.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa qaruuraa pilaastikaa kan dibatni dhangala'aan keessa jiruu fi halluun qodaa isaa magariisa ta'e akkasumas qola halluu adii, magariisaa fi biqilaa avokaadoo irraa hojjatamedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii dhaabbattee kan harkaan jirbii fo'aa jirtuu fi walitti kuuftee uffata ittiin hojjachuuf fayyadu hojjataa jirti. Isheenis mooraa ishee keessa mana citaa fuuldura dhaabbattee jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mucaa dargaggoo tokkoo kan teessoo irra taa'ee rifeensa isaa sirreeffatee ka'e agarra. Kunis rifeensa jala addeessee gubbaa garuu osoo hin gabaabsiin akkuma jirutti dhiiseera,

Ijaarsi Kun, ijaarsa akkaan baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'e, seera ijaarsaa isaa eeggatedha. Gamoowwan gurguddaa akkanaa baayyinaan magaalaa teessoo mootummaa biyya bulchu fa'aa keessatti kan ijaaramanidha. Miidhagina naannoo sanaa illee baayyee dabalee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa Danaa jedhudha. Kitaaba kana kan barreesse nama maqaan isaa Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa jedhamun barreeffame. Kitaabni kun baayyee kan beekamudha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo ciisichaa yommuu la'uu iddon Kun kan hojjetamee meeshale uumaman jiran irra kan Akka mukarraa yommuu ta'u akkasumas ille uffanni sire kana immo jirbii irraa kan hojjetamedha.

Kun iddoo midhaan gara garaa itti oomishamuudha. Kanneen akka xaafii, boqqolloo, garbuu, ataraa, qamadii, mangoo, loimii fi kan kana fakkataatan yoo oomishamaniidha. Yeroo midhaan kana oomishnu bishaan ga'aa obaasuun barbaachisaadha.

Suuraa kana irratti kana agarru asheeta boqqoolloo waaddamaa jiru, shaayii danfee dhugaatif qophaa'e, meeshaa shaayii itti danfisanii fi kanneen birooti. Asheenni boqqoolloo yeroo baayyee wayitii birraa ji'a fulbaana keessa kan argamudha.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa dhaabbata "Abbaa Taayitaa Bunaafi Shaayii Itiyoophiyaa"ti. Aasxaan kunis karaa bitaatiin fakkii baala bunaa kan qabu yoo ta'u, halluun duubaa isaa magariisa dukkana'aa ta'ee, karaa oliitiin Afaan Amaaraafi karaa gadiitiin immoo Afaan Oromootiin barreeffamee jira.

Suuraan Kun, suuraa riqicha akka waan uumamaan tolfamee, miidhagee, faayamee jiruu kan argisiisu yoo ta'u, karaalee yaa'a bishaanii sadii qaba. Riqichi Kun bifa moofaa kan qabuu fi haareffamuu kan barbaaduudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u bakka uumamaa holqa dhagaa gammoojjii keessatti argamudha. Holqi dhagaa kun yeroo baay'ee bakka jireenya bineensota gammooojii fi abkka baqannaa namoota waraana baqataniiti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bineensota sanyii bosonuu fakkaatan kan gareen paarkii biyya tokkoo keessa gareedhaan adeemaa jiran agarra. Bineensonni kunneen kanneen gaafa dheeraa qabanii fi marga dheeduun kan jiraatanidha.

Suuraan armaan olii suuraa dhugaatii lallaafaa biyya keenya keessatti oomishamuuti. Dhugaatiin kun kan nama macheessu, garbuu irraa kan hojjetamu, yeroo buufamu kan kobbuu fi namoota umuriin isaanii bilchaateef qofa eeyyamama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wanta simmintoo fi wantoota biroo walitti makuun tolfamee kan boca adda addaa tokkoon tokkoo isaarra jiruu fi arfan isaa gaafa walitti dhufe boca geengoo uuma.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota nyaataa keessaa maqaan isaa marqaa jedhamudha. Marqaan nyaata aadaa ummata oromoo ta'ee kan inni irraa hojjetamu midhaan kanneen akka qamadii, garbuu, boqqoolloo fi kanneen biroo irraa hojjetama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura suuqii baay'ee guddaa ta'e tokkooti. Suuqii kana keessa meeshaaleen garaa garaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamnu kan jiran yoo ta'u, kanneen keessaa kan akka pilaastikootaa fi sibiilonni ibidda irratti bobeessuuf oolan ni mu'atu.

Suuraan kun alaabaa mootummaa naannoo Tigraay kan agarsiisu yoo ta'u, innis halluuwwan diimaa fi keelloo akkasumas walakkaatti asxaa urjii kan halluun isaa keelloo ta'e ofirraa qaba. Tokkoon tokkoon halluuwwan kanaas hiika mataa isaanii qabu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa loogoo kilabii kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ta'e kan Waaliyaati. Innis halluu magariisa, keelloo fi gidduutti immoo bineensa bosonuu fakkaatu akkasumas kubbaan miilaa gidduu jira.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba bu'uraalee ogbarruu oromoo yommuu ta'uu maqaan kitaaba kana subii jedhama akkasumas barreessaan kitaaba kana immoo Fedhasa Taaddasaa Guutatiin barreeffame akkasumas immoo kitaabni Kun beekumsa hedduu of keessa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartii uffata aadaa ummata oromoo uffattee quba ishee qalama diimaa dibattee jirtudha. Dubartiin tun quba harkaa afran irraa fi morma ishee irraa faaya warqee irraa hojjatame godhattee jirti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namni tokko fiicharii beeksisaa guyyaan tokko hafuusaa afaan amaaratin kan nutti agarsiisaa jiru yommuu ta'u, guyyaa sangantaa sanaa kallattii ittiin qilleensa irra oolu kan nutti agarsiisudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu suuraa magaalittii guddoo Itoophiyaa Finfinneedha. Finfinneen handhuura Oromiyaa keessatti kan argamtu, magaalaa saffisaan guddachaa kan jirtuu fi handhuura dhaabbata gara garaa kan taatedha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun nama bakka hojiisaa kunis baankii keessa taa'ee maamila baankii irraa qarshii baafataa jiru tokko keessummeessudha. Namni kunis kompiitara kan fayyadamuu fi kan alaas daawwitii keessaan ni mul'ata.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota maanguddoo ta'anii kanneen waliin ta'uudhaan lama lamaan taa'anii nyaata nyaachaa jiranidha. Isaanis dhiiraa fi dubartiin yoo jiran, duuba namoota kanaa immoo namoota hedduutu mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru uffata mana uffataa keessatti gurguraman kanneen modeela boca nama fafakkeeffamuun tolfamanitti uwwifamee gabaaf dhiyaatudha. Kunis modeelota mudhii ol citanii qofaa jiran irratti kanateeraa fi shaamizoota uwwifamanii jiranidha.

Suuraa dhiyaate irraa wantoonni nutti argaman, suuraa mukeen bifa magariisa qaban qarqara haroo dambali'aa jiruu dhedheeratanii bishaanicha marsanii dhaabbatanii argina. Kana malees mana bashannanaa kan manneen baadiyaa keessatti ijaaramanii fakkaatu cinaa bishaanichaatti ijaaramee jira.

Suuraan armaan olii kan inni argisiisu manaa bunaa aadaa biyya Itoophiyaa keessatti argamuu yoo ta'u, barreeffamni kun halluu gurraachaan balbala irrati barreeffamee jira. Suuraan namaa gara keessaatti argisiisus irratti kaafameera.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota waajjira keessatti walgahii taa'aa jiraniidha. Ministeerri Pilaaniifi Misoomaa namoota walitti qabee wajjin yeroo mari'atu mul'ata. Hirmaattotni walgahii kanaa barruulee isaanii qabatanii gara walgahii sanaa yoo caqasan mul'atu.

Suuraa kana irratti kan arginu nama siyaasaa itiyoophiyaa yoo ta'u gaheen hojii isaa perisidaantii mootummaa itiyoophiyaatii. Namni kun baayyee cimaa fi guddina fi nageenya biyyattii mirkanessuu keessatti gahee guddaa nama bahaa jirudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa appilikeeshinii bilbilaa kan maqaan isaa teeleebirrii jedhamuu fi waayee fiigicha guddaa sadarkaa Itoophiyaatti guddaa ta'e beeksisaa jirudha. Kunis namoonni karaa kanaan akka galmaa'an kan godhudha.

Suuraa kana irratti kana agarru suuqii fi nama achi keessa hojjechaa jirudha. Suuqii kana keessa wantoota nyaataf oolan kanneen akka killee lukkuu, zayita nyaataa, dhugaatii lallaafaa fi kanneen birootu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee shamarrannii yammuu ta'u; innis duuba irraan kan ol ka'aa ta'ee fi bifaan immoo adii kan ta'ee dha. Kopheen kunis kan miilla lamaa ta'uu isaati.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bashananaa yoo ta'u, bakki bashannanaa kun kan baayyee bareedu yoo ta'u bakka bashannanaa kanatti ammoo manneen babbareedoo baayyeetu argama.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama yoo ta'u namni kun saalan dhiira. Akkasumas mucaan nuti asirratti arginu kun taphataa kubbaa miilaati. Taphataan kun kilaba manchiister siitiif kan taphatudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa balbii kan halluun balbii isaa adii ta'ee fi kan bocni isaa jalatti akka dhullee wayii ta'ee, karaa gubbaa immoo sibiila humna elektiriikii waliin wal qabsiisanidha.

Suuraa kana irratti kan arginus suuraa gilgilii jedhamuun hawaasa biratti beekamu fannifamee argina. Gilgiliin kunis alli isaa gogaa irraa hojjetamee haalaan faayamee kan argamu yoo ta'u, meeshaalee aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'edha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa diikooriiti diikooriin kun ammoo diikoorii namni tokko mana tokko keessatti qopheessee dha. Barreeffamni kun ammoo barreeffama natti heerumtaa jechuun yaada dhiyeessaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii sirbaa deemanii yoo ta'u namoonni kunneen ammoo namoota uffata aadaa Oromoo walloo uffatanii jiraniidha. Qeerroowwan kun shimala isaaniis qabataniit jiru.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo ta'u namni kun saalaan dubaraa yoo taatu kan isheen argamtu ammoo mana daldala keessattidha. Mana kana keessatti killeefaatu argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii fuula ishee bareechuuf jettee wanta akka dibataa adii wayii dibattee fi mataa isheetti waan adii hidhattedha. Isheenis waan adii kana kan hojjatte saamunaa ilkaanii fi gosa dibataa irraati.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kophee cimdii tokkoo dha. Kopheen jabaan kun, gogaa irraa hojjatame. Gogaan kun, haalluu gurraacha keelloo qaba. Jalli kophee kanaa, haalluu keelloo kan qabuudha. Kopheen kun baay'ee jabaataadha

Suuraa kanarratti kan argamu tessoowwan hedduuu akkasumas ille bifa hawwataa kan qaban akkatan tesso isas kan nama hawwatu yommuu ta'u walgahii garaa garaa taa'uuf kan gargaaru dandahudha jechuu ni dandeenya

Suuraa argaa jirru kanarraa wantoonni nutti mul'atan, konkolaataa cidhaa habaaboo fi miidhagsituuwwan adda addaan faayame yommuu ta'u innis bakka bareedaa fi ifaan guutame keessa kan dhaabatee jirudha. Dibaabeen halluu garaagaraas duuba isaatti argamu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa urgeessituuwwan gosa adda addaa akkasumas wantoota ittoo yookaan nyaata nyaannutti daballee nyaata ittiin mi'eessuuf fayyadan garaagaraa kan qodaa pilaastikaa tokkotti nam'anii kaa'aman agarra.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokko yommuu ta'u, dheedhiifi bilchaataa kan ta'e Zayitooni jedhamuun kan beekamadha. Akkasumas nyaataaf kan ooluufi madda galiis ta'ee kan tajaajiludha.

Suuraan dhiyaate kun kan nutti mul'isu suuraa dubartii cidhaaf yookaan gaa'elaaf qophooftee jirtuu fakkaata. Dubartittiinis uffata cidhaa kan maqaan isaa 'velo'jedhamuun faayamtee taa'umsa irra quuphantee jirti. Gamoon ishee duuba jirus miidhagee bareedina ishee daran dabaleera.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu kuduraaleefi muduraalee gosa garaagaraati. Kuduraaleefi muduraalee kunis kanneen akka Timaatimii, Appiliifi kan kana fakkaatan kan keessatti argamu yommuu ta'u, bilchaataafi nyaataaf ka ooludha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura qeerransaati. Qeerransi ,bineensota bosonaa keessaa tokko yoo ta'u ,bineensota foon nyaatan keessatti ramadama. Bineensi kun, haalluu buburree kan qabu yoo ta'u ,bineensota biroo fiigee adamsee qabatee nyaachuun jiraata.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa tuuta manneenii yookaan mandaraa naannoo tokkoo kan itti namoonni hedduun waliin keessa jiraatanii fi naannoo magariisa ol ka'iinsa gaarii qabudha. Akkasuma horiin maatii kanaa naannoo dheedaa jiru.

Kuni dukkana jedhama. Bakka kuduraa, muduraa, xaafii, boqqolloo fi wantoonni nyaatamu heddumminaan itti argamuudha. Maallaqa qabaannan kannen maraayyu bituun itti fayyadamuudha. Fayyaa namaatif akkasumas jireenya kan tolchuudha. Jabaanne hojjannee wantoota kanneen haa bitannuu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti beekamaa ta'ee kan waaqeffannaa irra jirudha. Namni kunis kophaatti namoota biroo irraa adda bahuun mana kophaa isaa keessatti waaqeffataa jira.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataa uummata deddeebisu kan daandii konkolaataa irra dhaabbatee jiruudha. Konkolaatichis karaa dubaa daawwitiin isaa bifa gurraacha kan qabuudha. Qamni isaa biroon immoo bifa warqee kan fakkaatuudha.

Suuraan mul'atu kun suuraa barattootaa kan kutaa keessa taa'uun, kaan qayyabachaa, kaan ammoo yaada wal-jijjiiraa jiran argisiisa. Uffata danbii mana barnootaa isaanii irra keessaan bifa keelloo fi kan jalaa bifa samii uffatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee gosoota garaa garaa kanneen akka raafuu, avokaadoo, timaatima raafuu maramaa, qoosxaa fi kanneen birooti. Hundi isaanii fayyaa dhala namaatiif baayyee barbaachisoodha.

Suuraan Kun, suuraa walitti qabama daa'imman yeroo gaddaa wayii akkasuma illee yeroo kabaja sagantaa addaa wayii kabajaa jiran, kan agarsiisu yoo ta'u, isaanis yeroo isaan yaada keessa galanii yaadannoo wayii gochaa jirani kan nuti arginu.

Fakkii kana irratti kan argamu hoggantoota Itoophiyaa yammuu ta'an; isaannis waliin ta'uun harka wal qabatanii gurmuun suuraa ka'aa kan jiranii dha. Isaannis hoggantoota ol'aanoo biyyichaa kan ta'an ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu meeshaa faayaa oromooti. Faaya kana kan godhatu dubartoota yoo ta'u kan inni godhatamus adda isaanii irrattidha. Halluun faaya kanaa halluu alaabaa abbaa Gadaa kan qabudha.

Daa'imman tun kunuunsa tan barbaaddudha. Sirritti kunuunsuu barsiisuu shaakalchiisuu wayya. Joollen tan boru biyya gargaartudha. Misoomni jalqaba sammurraa kan ka'u yoo ta'u wal dhaabbatanij wal gargaaruf kan fayyadu. Kanaafuu hundi keenya haa jabaannuu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa ulee akka hookkoo wayii kan mataan isaa jallatee waa ofitti qabuu danda'uu fi halluun ulee sanaa darbee darbee gurraachaa fi adii dibamedha. Uleen kunis lafa kattaarra kaa'amee jira.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota akkasumas suuraa mana meeshaa gurgurtaa ti. Manni meeshaa gurgurtaa kun ammoo mana gurgurtaa diikoorii yoo ta'u namoonni ammoo bitachuuf achitti argamu.

Suuraan nuti argaa jirru kun, Suuraa kitaaba qulqulluu kan amantoonni amantii 'christiana' ittiin tajaajilamanidha. Dabalataanis kitaaba humna qabeessa kitaabota addunyaa kanarra jiran kamiyyuu ol kan ta'edha. Irsaasiin tokko irra keessa isaa irra keewwamee kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa manneen durii haala aadaatiin ijaaraman garuu baay'ee bareedanii fi baay'ee dulloomanii jiran agarra. Manneen kunnenis mudhii gaditti halluu adii kan dibamanii fi gubbaan qorqoorroon isaanii immoo baay'ee furdaadha.

Suuraan armaan olii waanti hubachuu dandeenyu barreeffama waraqaa guddaa irratti barreeffamee jiru yoo ta'u, barreeffamni kun afaan Amaariffaan barreeffamee jira. Innis kutaa magaalaa kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu waa'ee Yekkaa ibsa.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dabtara teessoo irra kaa'amee jiruuti. Kunis dabtara halluun isaa magariisaa fi ababaa diimaa ta'ee teessoo dalgaa irra kan ciisee jirudha. Teessoon kun bukkee tokkoon urataadha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosa teessumaa barcuma jedhamu kan mukarraa tolfamee fi miila sadii qabudha Barcumni kun hirkoon isaa ol dheeraa fi uraawwan kan ofirraa qabu akkasumas mana keessa dhaabbatedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nama aangawa mootummaa ta'e tokkoodha. Namni kun maqaan isaa Injinar Taakkala Uumaa kan jedhamu yoo ta'u, kantiibaa magaalaa guddoo Itoophiyaa ,finfinneeti. Yeroo ammaa kana hoji raawwachiisaa daandii baaburaa Itiyoo-Jibutiiti.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisu suuraa alaabaa Dhaabbata Biiroo Misoomaa Jallisii fi Horsisee Bulaa Naannoo Oromiyaa yoo ta'u, alaabaan kun bifa adda addaa fi fakkii odaa kan qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kitaaba afaan oromootiin barreeffamee jiruu fi barreessaan isaa immoo Beekan Gulummaa Irranaatiin kan barreeyedha. Qola kitaabichaa irratti namoota bakka adda addaatti suuraan agarsiifaman ofirraa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu fakkii shamarran waliin ta'anii yookiin gurmuun ta'uudhaan suuraa mana keessatti ka'aa jiran fakkii agarsiisuu dha. Shamarranni kunis lakkoofsaan shan kan ta'anii fi hojjaan isaaniis wal qixa kan ta'eedha.

Suuraa kana irratti kan agarru buna gabaa keessatti gurgurtaaf qophaa'edha. Bunni biyya teenya keessatti baayyinaan kan oomishamuu fi gara biyya alaattis kan ergamudha. Bunni qaama nama dadammaksuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota baala caatii gurguraniidha. Namoota lamatu mul'ata. Inni tokko harka lamaanuun baala caatii hidhamee jiru ol qabee dhaabbata. Namichi inni tokkos mana daldalaa sanatti ciqileedhaan dagalfatee dhaabbata.

Suuraa kanarraa kan agarru kitaabaa kan halluun qola isaa cuquliisata'ee fi barreeffama afaan amaariffaan barreeffamee jiru akkasumas barreeffamoota halluu adii fi keelloon barreeffame qaba. Dabalees namichi uffata adii godhate achirra jira.

Suuraa kana irratti kan mul'atu nyaata aadaa Oromoo naannoo Wallaggaatti beekamu kan cororsaa jedhamuudha. Biddeenni isaa midhaan xaafii diimaa irraa yabbatee kan tolchame yoo ta'u, irra isaatti urgoofi dhadhaan naqamee jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaa kan teessoo irra kaa'amee jiruu fi iskiriinii isaa irratti lakkoofsonni kan raadiyoo ta'uusaa mul'isan barreeffamanii jiranidha. Halluun barreeffamoota kanaas magariisaa fi kaa'amee jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa daandii kan gara gabaatti nama fudhatudha. Daandichis kallattii maraan biqilaan kan marfamee fi baay'ee bareedu kan nama hawwatudha. Karaa kanarra namoota adeemaa jiran akkasumas harroonnis gabaa deemaa jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa ministeera barnootaa kan ta'e, suuraa Dr. Birhaanuu Naggaadha. Akka suuraa kana irraa arginuttis Dr. Birhaanuu Naggaa osoo waltajjii irratti haasaa taasisaa jiruu argina.

Suuraan Kun, suuraa haadhota keenya, yeroo isaan meeshaalee aadaa isaanii agarsiisuuf, akkasumaa illee uffata aadaa isaaniin faayamanii miidhaganii jiran kan nuti arginu. Isaanis waan akka nyaata fakkaatu wayii qabatanii yeroo isaan jiran argina.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun beeksisa dursee waayee tapha kubbaa miilaa kan liigii Awuroppaa ibsudha. Innis kilaboota lama kanneen waliin dorgomuuf jiranii fi xumurri taphichaa har'a ta'uu isaa barreeffama ragaan agarsiisa.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota naannoo gabaa fakkaatuu fi manneen halluun isaanii adii ta'e kan naannoo hararitti argamudha. Namoonni naannoo kana hojjataa jiranis hedduun isaanii waan akka shaarbii uffataa jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaalee mana suuqii keessatti gurguraman kanneen teessoo tokkorra pilaastiskaan haguugamanii jiranidha. Qaruuraawwan hedduu kanaa olitti immoo wanti saamsamamee bifa saamunaa fakkaatuun kaa'ame ni jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa qonnaati. Bakki qonnaa kun heektaara baay'ee yoo ta'u, biqiloonni tartiibaan sararaan marganii ,guddatanii fi magariisa'anii mul'atu. Bakka qonnaa kana duubas, biqiloonni dhedheeroon fi baala babal'aa ni qaban ni jiru.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa loowwaniiti. Loowwan kun ammoo loowwan aannaniiti. Loowwan kunneen amma nyaata isaaniif kenname nyaachaa kan jiranidha. Loowwan kun baayyina kan qabanii dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun namicha uffata diimaa fi gurraacha uffatee waayee ispoortii irratti yaada isaa kennaa jirudha. Namichi kun leenjisaa ispoortii ta'ee, waayee kilaboota kubbaa miilaa qabxii isaanii taa'ee tilmaamaa jira.

Intalli tun intalaa dalagaaf qophooftedha. Kutattuudha hojiif iddoo ol'aanaa tan qabduudha. Kanaafuu mallattoo kutannoo qabaachun nama fayyafa nama gargaaraa jechuuf hojjatanij arguun murteessadha. Lammiif lammitu birmata jechuuf dura ufii qabaachunuu waan dursuuf.

Suuraan dhiyaate kan nutti mul'isu, suuraa dargaggeessa Karrayyuu kan uffata aadaa isaaniin faayamanii, rifeensa filanii tolfatanii, ulee qabatanii tokkummaadhaan utaalanii taphachaa jiranii jiranii yoo ta'u, suuraan daa'ima xiqqaa ulee qabatee dhaabatee isaan ilaaluus ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu mana itti taphni puulii taphatamu yammuu ta'u; kunis namoonni addaa addaa gara mana kanaa deemuun yeroo boqonnaa isaaniitti tapha taphatamuu dha. Innis gareen namoota hedduun kan taphatamuu dha.

Kuni bakka itti wantoonni qulqullu hin taane itti gatamuudha. boolla ykn iddoo manarraa fagoo ta'etti gatuun hayyummaadha. Sadarkaa sadarkaan qulqullina ufi fi naannoo eegun. yoomillee kan gorfamuudha. Yoo namni itti fayaydamuu dhiise malee.

Suuraan mul'atu kun suuraa bakka bashannanaa daa'immanii bifa nama hawwatuu fi daa'imman gammachiisuun hojjetamee toledha. Biqiltoonni naannoo isaatti argamaniis magariisa uffatanii, qilleensi naannoo bakka sanaatti argamu daran kan namatti toluu fi qalbii namaa hawwatudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu kitaaba afoola afaan oromoo yommu ta'uu maqaan kitaaba kana Dhala kan jedhamu yommuu ta'u kan barreeffame immoo bareessa afoolaa Mootii Abbaltii Tufaatinidha. Akkasumas waan nama barsiisu baay'ee of keessa qaba.

Suuraan argaa jirru kun meeshaa 'technology' ammayyaa kan lafa qotuun dhagaa, biyyoo fi albuuda baasuuf nu gargaarudha. Konkolaattonni nuti argaa jirrus gosa sadii yoo ta'an, lama halluu keelloo kan qabanii fi tokko ammoo diimaadha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii bakka tokkotti walitti qabamanii jiran yoo ta'an namoonni kunneen namoota amantii ortodoksi hordofanidha. Keessumaa mucayyoon dubaaraa tokko ammoo dibbee rukuchaa jirti.

Suuraa kanarratti kan argamu namoota bishaan waraabaa jiran yommuu ta'u namoonni Kuni bishaan bollaa kana irraa waraabbatani mana itti dalagaa garaa garaa kan Akka bukoo bukeessuu fi kan kana fakkaatan ittiin dalagatu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa callee kufee lafa ciisu kan bades ta'uu mala kan halluun isaas gurraacha, diimaa fi cuquliisa ta'ee mormatti hidhatamudha. Qarqara callee kanaatti wanta gurraacha gadi rarra'utu argama.

Fakkii kana irratti kan argamu hayyuu Oromoo fi falmaa mirga dhala namaa kan ta'e obbo Baqqalaa Garbaa jedhama. Innis immoo siyaasa qabsoo karaa nagaa keessatti nama akkaan beekamuu fi hubatamuu dha.

Biyyi tun guyyarraa waa'ee oolmaa ishee kan barreessitudh. Kanaafuu seenaa ufii barreessun barbaachisaadha Tokko lama jecha waan ta'e hamma danda'ameen barreessun hayyummaa argisiisa. Mallatto seenaa ufii gabbisuuti. Jabaadhaa barreessa jennaan.

Suuraa daa'imman umurii ijoollummaa keessa jiranii kan bishaan boombaan harka dhiqachaa taphachaa jiranii kan agarsiisu yoo ta'u, namoonni gurguddoonis duuba daa'imman kanneeniitiin ni mul'atu. Mukeen magariisnis duubaan fagootti bareedanii namatti argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu barattoota waliin yookiin immoo gurmuudhaan daree kesssa kitaaba of jala ka'anii hundi isaanii gara tokko irra ilaalaa jiru. Akkasumas wanta tokko ilaaluun kolfaas kan jiran ta'uu fakkii namatti agarsiisuu dha.

Fakkiin Kun, fakkii kophee akkaan hojjaa qabu, kan yeroo baayyee shamarran keenya yeroo qophii yookaan immoo sagantaa bashannanaa fa'aa hidhatanii deeman yemmuu ta'u, innis haalaan kan of eeggannoon kennamuufii qabudha yeroo hidhatanii deeman.

Suuraan asii olitti argamu kun ammoo suuraa biqiltuuti. Biqiltuun kun ammoo Biqiltuu gosa baayyeetu as keessatti argama fakkeenyaaf Biqiltuu kanneen akka warqee, qobboofi kanneen kana fakkaatan kanneen biroofaatu kan argamanidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama baay'ee beekamaa fi yeroo calqabaaf miila duwwaa fiiguudhaan akka addunyaatti seenaa guddate ilma oromoo kan ta'e Abbabaa Biqilaati. Nama kanaaf bakka hedduutti siidaan yaadannoo dhaabateeraaf.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun waajjira aadaa oromoo kan jedhu barjaa guddaa dallaa gubbaatti maxxanfamee kan jirudha. Kunis afaanota sadii isaanis Afaan oromoo, Amaariffaa fi ingiliffaan kan barreeffame ta'ee konkolaataan keessa seenaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa tayee kan leemmana yookaan shambaqqoo irraa hojjatamee fi wantoota adda addaa keessa kaa'uu fi gabaadhaa wantoota adda addaa bituu fi ittiin gabaa geessanii gurguruuf ooludha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dhugaatii yoo ta'u dhugaatiin kun dhugaatii Itoopiyaanota biratti baayyee beekkama ta'e dhugaatii maqaan isaa farsoo jedhamuun beekkamu yoo ta'u baayyee mi'aawa

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa kitaabota danuuti. Kitaabonni kun kitaaba wabii barattootaa yoo ta'an, kitaabileen wabii kanneen akka keemistirii, herregaa, saayinsii uumamaa, lammummaa fi amala gaarii ni argamu.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa yoo ta'u barreeffama waltajjii sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtuu qindoomina biiroo investimentii oromiyaa godina baalee, baalee bahaa fi B/M roobee waliin gaggeeffamu jedhu of irraa qaba.

suuraa kana irratti kan agarru saamunaa gosa garaa garaa maqaan isaanii Diva, sunlight fi 555 ta'edha. saamunaan kunneen uffata miiccuuf kan oolu yoo ta'u halluun isaanii walduraa duuban burtukaanawaa, keelloo fi adiidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kutaa mana yaalaa keessaati. Jaartiin dhukkubsattee yaalamtee fayyite tokko gammaddee doktara ishee faana haasa'aa jirti. Jaartiin kun uffata keelloo uffattee kan jirtu yoo ta'u doktorri uffata magariisa uffattee jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu abaaboo yammuu ta'u; abaaboon kunis miidhagina kan qabanii fi miidhagina wanta tokkoo dabaluuf kan gargaaraniidha. Innis bifa Diimaa fi Magariisa kan of keessaa qabuu dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa pilaastikaa kan wantoota adda addaa itti naquuf akkasumas keessa kaa'uuf gargaraaru kan maqaan isaa jaarkaanii jedhamee waamamudha. Innis halluu cuquliisa kan qabuu fi saamunaa dhangala'aa of keessaa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa komputaraa keyboard jedhamudha. Keyboard meeshaa komputara irratti bareessuuf ooludha. Meeshaan halluu gurraacha kan qabun fi qubewwaan barreeffamaaf oolan fi lakkoofsa tokkoo hanga sagalii qabatee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kuduraalee fi muduraalee garaa garaati. Kuduraalee fi muduraaleen kun kan akka: timaatima, qullubbii, qullubbii adii ,moosee, hundee diimaa ,kaarota fi kanneen birootti. Kuduraalee fi muduraaleen kun nyaataaf kan oolan yoo ta'u, daandii irratti gurguramaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota marii gochaa jiraniiti. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an, galma baay'ee bal'aa ta'e keessatti walitti qabamanii waliin marii gochaa jiru. Mariin kun Komishinii Marii Biyyaalessan gaggeeffamaa jira.

Suuraa kana irratti kan arginu dhiiraa fi dubartii teessoo irra ta'aanii waliin mari'achaa jiran yoo ta'u duubaa isaaniitti barreeffama odeeffannoo jedhu barreeffamee jira. Dubartittiin uffata halluu hamara qabu uffattee kan jirtuu yoo ta'u dhiirtichi immoo halluu gurraacha uffatee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota dhugaatii alkoolii keessaa kan meettaa biiraa jedhamuudha. Innis fayyaa namaa hubuu keessatti ga'ee guddaa taphata. Kanaaf dhugaatii kana daa'immanni akka hin fayyadamne seerri ni dhorka.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa buddeena mummuramee nyaataaf dhiyaate akkasumas ittoowwan gosoota hedduu kanneen biqiloota irraa qophaaye akkasumas kan foonii fi oomisha aannanii dabalatee hedduu isaanii asitti argaa jirra. Kun hundisaanii gundoorra jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu gosa biqilaa hiddi isaa nyaatamuudha. Hiddi biqilaa kanaa abidda kasalaa irratti waadamaa jira. Duubaan immoo oyiruun qonnaa magariisa ta'e, bosona, lafti ol ka'aafi samiin ni mul'ata.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa lafa gammoojjii margii fi mukti irra hin jirre, lafa darbee darbee mukeen xixiqqoon qoree qaban itti biqilanidha. Fakii biraan nutti argamu suuraa gaala fe'amee dhaabatee waan ta'e nyaachaa jiruuti.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa fuduraa halluun isaa diimaa ta'e kan yeroo hedduu mooraa keenya keessatti oomishuu dandeenyu garuu baay'ee fayyaa namaatiif fayidaa qabeessa ta'edha. Kunis kan bilchaatee nyaataaf gahedha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu ilaalchisaa jiru suuraa mana nyaataa fi dhugaatii Jaambooo jedhamudha. Manni nyaataa fi dhugaatii kun afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliffaan kan barreeffameeru, dhagaatti kan hirkifameerudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mucaa dubaraa ayyaana irreechaa kabajaa turtee adda isheetti callee alaabaa abbaa gadaa fakkaatu dabalataan morma isheetti godhattee akkasumas uffata aadaa oromoo uffattee kan teessee jirtudha.

Suuraa kanarraa kan agarru namoota sirna siyaasa biyya keenyaa keessatti gahee qabaatanii fi ministeerota adda addaa irraa walitti dhufuun dhimma tokko irratti mari'ataa jiranidha. Hundumti isaanii dabtara yaadannoo irratti qabatan qabu.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisu suuraa gosa allaattii keessaa tokko taate, kaattuu yookiin baallee dheeraa fakkii ija fakkaatu kan ofirraa qabu kan qabdu maqaan ishii piikookii kan jedhamtudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dhagaawwan adda addaa kan bakka tokkotti kuufamanii fi kan siidaan irraa hojjatamedha. Kunis bakka seena qabeessa siidaa aksuum jedhamuun waamamuu fi naannoo Tigraayitti argamudha. Lafa kanarra dhagaan lafa bal'aa uwwisee jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii uffata adii kan aadaa uffattee jirtuu fi mirma isheetti habiliiwwangosa adda addaa lama akkasumas gurra isheetti immoo lootii gurraa kan warqee fakkaatu godhattee jirti.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana amantaa haala ammayyaa ta'ee ijaaramee fi halluu adii kan qabu akkasumas naannoon isaa daandiiwwan bareedaa fi biqilaa magariisa qabu kan dallaa hin qabnedha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dhagaa kan ijaarsa piroojeektii bishaan dhugaatii irratti hojjatamee fi simmintoo irraa ijaaramedha. Dabalataan immoo dhagaawwan tokko tokko kan irra mi'a kaawwatanis ni jiru. Bishaan kanas dallaan marsee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama mana yaalaa yookaan dhukkubsattoota yaala hatattamaa barbaadan keessa hojjatuu fi maashinoota duuba isaatiin mul'atan agarra. Namni kun doktora kan ta'ee fi uffata seeraa uffatee hojiitti jira.

Fakkii kana irratti kan argamu dargaggoo uffata aadaa uffatee akkasumas ulee gateetti isaa irra kaawwachuun dhaabbatee suuraa ka'e jiruu dha. Isa cinattis biqiloonni magariisni kan argamanii fi hedduu kan namatti tolanii dha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota amantii islaamaa hordofan tarree galanii taa'udhan kadhannaa godha jiranidha. Uffata namoonni kun uffatan harki caalaan halluu adii qaba. Namoo. nni kun kan itti amanan waaqa tokkichatti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee adda addaa kanneen suuqii keessatti kuufamanii jiranii fi kaartoonii halluuwwan adda addaa qabaniin haguugamedha. Hedduun wantoota samsamanii mana kana keessa jiranii nyaata akka chookoleetii fa'aati.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana daldalaa yoo ta'u manni daldalaa kun ammoo mana daldaalaa biqilaan gara garaa itti gurguramu ta'ee biqiltuun kunneen ammoo kanneen akka muuzii, aappiliifaati.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta abidda cileedhaan irratti bobeessan kan sibiila irraa hojjatamee fi mana tokko keessa kaa'amee jirudha. Kunis sibiila irraa kan hojjatamee fi bukkeewwan lamaan yoo ilaallee qabannoo qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu, ittiin barreessu kan nama gargaarufi akkasumas kan ittiin balleessan mataa irraa kan qabu " Irsaasii" kan jedhamudha. Gosti halluu Irsaasii kanaas diimaafi cuquliisa kan ta'e nutti kan agarsiisudha.

Suuraan mul'atu kun kan nutti argisiisu suuraa dubara qofaa dhaabatee suuraa ka'aa jirtuuti. Ishee duubaanis gamoo olka'ee mul'atuu fi biqiltoota lafa magariisa irra dhedheeratanii ol ba'anii jirantu miidhagee namatti mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota sadarkaa adda addaa jiran walitti qabamanii jiraniidha. Namoonni kunneen uffata wal fakkaataa uffatanii wal dorgommii fiigichaa guddaa irratti hirmaachuuf daandii irratti walitti qabamanii jiru.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama yoo ta'u namni kun ammoo nama guddaa maanguddoo dha. Maanguddoon kun ammoo maanguddoo uffata aadaa uffatee alangaa qabatee jiru dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa gosa dhugaatii baay'ee alkoolii of keessaa qabuu fi kan nama macheessu kan maqaan isaa Awaash jedhamuu fi buttulleen inni keessa jiru illee halluu gurraachaa fi qadaada halluu diimaa qaba.

Suuraa dhiyaate kanarraa kan nuti arginu suuraa mana yaalaa dhibee tasaa yookaan ammoo gidduu gala yaalaa dhibee atattamaa yoo ta'u, namoonni cinaa manichaa jalaan bakka tokkotti walitti qabamanii nutti mul'atu.

Kun iddoo misoomaa kan agarsiisudha. Bakka hedduu osoo misoomsanii jireenhaf baay'ee mijata. Lafti magariisni ni bareeddi. Qilleensi iddoo misoome jiru baay'ee kan nama hawwatuudha. Guyyaa aduun jiraatus qilleensi qabbana waan ta'eef hon hoo'u.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa huccuu yammuu ta'u; innis namoonni hedduun bakkicha deemanii uffata isaaniif ta'u ilaallachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Namoonnis lakkoofsaan hedduu akka ta'an kan agarsiisuu dha.

Suuraan Kun, suuraa dhugaatii lallaafaa, ispiraayitii kan jedhamu yoo ta'u, innis baayyinaan manneen dhugaatii magaalaa darbe darbees baadiyyaa keessatti illee kan gurguramu yoo ta'u, dhugaatii baayyee filatamaa fi namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana jireenyaa ammayyaa abbaa darbii tokkooti. Manni jireenyaa kun saxaxa bareedaadhaan kan hojjetameedha. Keenyan isaa qalama halluu adii qabuudhaan kan dibameedha. Mooraa manichaa keessatti biqiltoonni magariisniifi abaaboon ni argamu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota teessoo dalgee boca geengoo qabdu tokkotti naanna'anii buna dhugaa jiranii fi namoota arfan sanaan alatti immoo dubartii buna danfistee dhiyeessitu argaa jirra.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mana sinimaati. Manni kun mana hojiilee aartii itti agarsiisanii fi ilaalanii yoo ta'u, baay'ee bal'aadha. Galma kana keessa ,teessoowwan haalluu diddiima qaban warri sinimaa daawwatan irra taa'uuf fayyadan ni jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa kophee dubaraa kan baay'ee bareeduu fi nama hawwatu kan keessi isaa billaacha halluuwwan adda addaa qaban kan qabuu fi kopheen kan fuulduraan immoo billaacha halluu diimaa qabutu jira.

Suuraa kana irratti kan argamu mana gurgurtaa uffataa fi kopheewwan shamarraniiti. Innis bakka shamarran itti uffataa fi kophee isaaniif ta'u irraa bitatan kan agarsiisuudha. Suuricha irrattis kan mul'atan kopheewwan gosa addaa addaati.

Fakkii kanarraa akka hubachaa jirutti namoonni lameenuu qorannoo qorachaa jiru. Qorannoon ciminaa fi tasgabbiin qoratamnaan bu'aa ol'aanaa fiduudhaan nama dhuunfaa bira darbee namoota birootuu gargaara. Jireenyi amma haala salphaatiin jiraachaa jirru bu'aa qorannootin wanta argameedha. Yaada koo waan dubbiftaniif galatoomaa.

Suuraan arginu kun suuraa humna waraanaa biyya keenyaa kan hidhannoo isaanii qabatanii konkolaataa waraanaa gubbaa yaabanii deemaa jiran nu argisiisa. Humni waraanaa nagaafi tasgabbii biyya tokkoo eegsisuu keessatti shoora olaanaa taphata.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii qaama guutuun mul'attuu fi uffata gurraacha adiin makaa ta'e uffatte kan mudhii qabattee jirtudha. Isheenis rifeensa ishee halluu diimaa dibattee kophee gurraacha hidhattee dhaabbatte.

Suuraa kana irratti kana agarru nyaata gosa garaagaraa fi dhugaatii daadhii jedhamudha. Gosootni nyaataa kunniin, ittoo foonii, daabboo, buddeen, ittoo hundee diimaa, akkasumas meeshaa nyaatni irratti nyaatamu kan halluu adii qabuudha. Dhugaatin daadhii halluun isaa keelloodha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo dhaabbata odeeffannoo fi eegumsa saayibarii guddaa biyya keenyaa kan ta'ee fi maqaan isaa INSA kan jedhamudha. Dhaabbatni kun hanna odeeffannoo akkasumas hanna maallaqaa biyyattii eega.

Suuraa kana irratti kan agarru mana mukaa fi dhoqqee irraa hojjetame ta'ee suuraa namaa kan of irraa qabudha. Manni dhoqqee fi mukaa kun yeroo baayyee ummata baadiyaa keessa jiraatutu ijaarrata.

Suuraa mul'achaa jiru kanarraa wanti nutti mul'atu, suuraa dubartii uffata adii uffattee harka ishee tokkoon korojoo qabattee, Isa tokkoon ammoo mudhii qabattee fuula naannessitee suuraa ka'aa kan jirtudha. Rifeensa filtee duubatti hidhattee morma guchii fakkeessitee dhaabachaa jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kopheewwan mana keessa uffataman kan cimdii lama yookaan afur ta'anii gosa tokko garuu halluu adda addaa qabanidha. Kunis karaa fuulduraa kophee uraawwan hedduu qabuu fi duubaan immoo akka kirrii wayii qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa buddeena nyaataaf dhiyaate kunis saahinii bal'aatti namoota hedduuf dhiyaatee fi ittoon immoo qodaa supheedhaan shiroo irraa hojjatamee dhiyaate firfirii gama lama qaaraa faana qabudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii mana bunaa kana keessa hojjattu tokko teessee buna buusaa jirtuu fi harka ishee isa tokkotti siinii qabattee namatti hiixataa jirtudha. Manni isheen keessa jirtu baay'ee hawwataadha.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa halluu alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromootin hojjetamedha. Alaabaan adda bilisa baasaa oromoo wal duraa duuban halluu diimaa, magariisa fi diimaa irraa kan hojjetamedha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa waraqaa kan gubbaa kaasee haga jalaatti barreeffamaan guutamee fi mat duree qabu barreeffamoota fuulduratti immoo tuttuqaa dheeraa fi lakkoofsa gatii ibsu kan qabudha.

Suuraan fakii dhiyaate irraa mul'atu suuraa dubartii bareedduu uffata gabaabaa uffattee, harka giphii isaa keessa godhattee jirtuuti. Harka ishee tokkoon ammoo rifeensa miidhagaa filamee dugdarra ciisu san qabattee dhaabbii toltee dhaabachaa jirti.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqilaa kan lafa boca rog-arfee irratti dhaabbatee fi lafa baay'ee bal'aa ta'e uwwisee argamudha. Innis dalgee akkasumas olee baay'ee guddaa waan qabuuf biqiltuu madabii hedduu qaba.

Suuraan kun suuraa loltoota humna addaa Oromiyaa warra jedhamanidha. Uffata seeraa isaanii uffatanii kan jiranii fi meeshaa waraanaa harka isaaniitti qabatanii jiru. Tarree galanii waan ajaja yookaan ammoo gorsa fudhachaa jiran fakkaatu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; mana qorqoorrootin ijaaramee halluu diimaan faayamee kan dhaabbatufi jalaan immoo dhagaa, simmintoofi asho'aatiin faayamee kan jiru kan nutti agarsiisufi rog-sadeen ijaaramee kan jirudha.

Fakkii kana irratti kan argamtu gosoota beeyladaa keessaa Hoolaadha. Isheenis qofa ishee margaa dheedaa kan jirtuu fi bifti ishees dugda ishee irraa Guurraattii fi gara mormaa fi adaa irra immoo bifa adii qabdi.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa kophee kan halluun isaa adii ta'ee fi hidhaan isaallee halluu adii ta'edha. Kopheen kunis bakka gurgurtaatti kan argamuu fi duuba isaarraa fi karaa jalaa immoo sibiila isa deeggaru irra kaa'ameera.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana hojiiti. Manni hojii kun ammoo meeshaalee gara garaa hojii keenyaaf kan nu fayyadan of keessatti qabatee kan jirudha. Kanneen akka teessoofi kan biroo.

Fakkii kana irratti kan argamu pirezidaantii Ameerikaa yeroo darbee kan ta'e Joon Baayiden yammuu ta'u; innis deggertoota isaa fuula dura dhaabbachuun haasaa gochaa akka jiru fakkii namatti agarsiisuu mul'isuu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartii buddeena tolchaa jirtudha. Isheenis kophaa ishee ta'uudhaan mana tokko keessatti buddeena dabaree dabareedhaan hojjatti. Isa tokkorraa gaafa fuute tokkotti ceeti kaan hamma qoorutti immoo kan biraa irraa fuuti.

Fakkii kana irratti kan argamu dinnicha sha'aa yammuu ta'u; innis lafa keessaa kan qotamuu fi ittoon isaa kan nyaatamuu dha. Dabalataan ittoo maleea ni nyaatama. Kunis lafa keessaa kan qotamuu dha.

Suuraan nuti argaa jirru kun, suuraa siidaa magaalaa Jimmaa keessatti dhaabbatee jiru yoo ta'u innis fakii mooticha Jimmaa bulchaa ture kan Abbaa Jifaarii fi bareedduu Oromoo durii kan biyya ambaatti gurguramte Bilillee ofirraa qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa suuqii guddaa kan mana guddaa keessatti daldalamuu fi manneen nyaataa of keessaa qabudha. Manni as jiru kun gamoo sadarkaa lamaa fi isaa ol qabudha.

Suuraan argaa jirru suuraa taa'umsa hirkoo qaban lamaa kan bifa baay'ee miidhagaa fi adda ta'een hojjetaman yoo ta'u, irra keessa isaaniitti suurri morma ol nama fakkaatu kaafamee jira. Suura mukarraa bifa simboo qabuun tolfamedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa qaruuraa dhugaatii yoo ta'u, qaruuraan sunis halluun isaa magariisadha. Akkasumas, suuraa teessoo namni irra taa'uu danda'uu in argama. Dabalataan, namni uffata halluu gurraacha uffatee dhaabbatuus in argama.

Suuraa kana irratti kan argamu dachee magariisa gaarrewwaniin marfamee argamuudha. Dacheen kunis lolaaf akka hin saaxilamneef daagaan tolfameefii kan jiruudha. Kunis lolaan biyyee gabbataa dhiqee bakka biraatti akka hin geessineef gargaara.

Suuraa kana irraa wanti nutti mul'atu, dibata yookaan ammoo nyaata rifeensaa kan rifeensa dheeressuu fi laaffisuuf gargaaru dibata gosoota biqiltootaa garaa garaa irraa qophaa'ee maamiltootaaf qophaa'edha. Galteewwan inni irraa qopheeffames irratti barreeffamanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu bakka gurgurtaa abaaboo yammuu ta'u; kunis namoonni abaaboo sana gurguran cinatti kan argamanii fi abaaboowwan kunis haalaan kan bareedanii fi miidhagan ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru maatii walitti qabamanii waliin haasa'aa nyaata nyaachaa jiranidha. Yeroo baayyee akkatti kan uffatuu fi akkatti taa'ee kan nyaatu ummata Hindiiti. Uffanni isaan uffatan halluu diimaa, cuquliisa, keelloo fi kanneen biraa of irraa qaba.

Suuraan dhiyaate kun suuraa mooraa mana barnootaa olaanaa Yuunivarsiitii Finfinnee balbala guddicha kan mallattoon Leencaa irra keessa isaa irraan kallattii lamaaniin walitti garagalee kaafamee jiru akkasumas mallattoon madaaltuu illee kaafamee argama.

Suuraa kana irratti kan argamu mana jireenyaati. Wanti meeshaa irra naqatan keenyan manaatti maxxanee kaa'amee jira. Meeshaaleen manaa garaa garaas tartiibeffamanii irra naqamanii jiru. Cina isaaniitiin abaaboon baala magariisa qabuufi barcumni ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu loogoo bakka bu'ummaa bulchiisa magaalaa Dirree Dhawwaa yammuu ta'u. Innis alaabaan isaanii fannifamee jiraachuu isaa fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo namatti mul'isu ta'uu isaa hubanna.

Suuraan asirraa argaa jirru kun suuraa qola kitaabaa kan halluun isaa diimaa, dhiilgee fi boca roga jaha qaban kanneen tokkoon tokkoo isaanii keessa suuraa namootaa akkasumas sochii dinagdee adda addaatu jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa bakka baay'aa hawwataa fi bareedaa ta'e laga fincaa'aa guddaa fi fincaa'aawwan hedduu garuu xixiqqoo ta'an hedduu of keessaa qabudha. Fincaa'aan kun martuu dhumarra bakkuma tokkotti kuufamu.

Suuraa kana irratti kan agarru nyaata fi namoota nyaata nyaachaa jiranidha. Nyaanni isaan nyaata gosa garaa garaa of keessaa qaba isaanis; killee lukkuu, ittoo lukkuu, buddeen fi kanneen birooti. Nyaanni kun baayyee jaalatamaadha.

suuraa kana irratti kan agarru loogoo barreefma afaan ministeera gaalii jedhu of irraa qaba loogoon kun kan itiyoophiyaati. Halluun isa cuqulisa gurraachatti siqu fi naannawa isaati immoo halluu warqee fakkaatuu qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa yaada jedhu fi jala isaatti barreeffama seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e jedhu qaba. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Jamaal kadir Nabii jedhama.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa ayilaandii baay'inaan walitti qabamee jiruu ti. Kanamalees, gurbaan tokkos ni mul'ata. Bakki kun bakka kosii fi ayilaandiin itti gatamanii dha. Bakka akkasii dhaabachuun dhibeef nama saaxiluu danda'a.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana waajjira hojii guddaa ta'ee fi fuuldurri isaa halluu cuquliisa qabuu fi bukkeen halluu keelloo fakkatu kan qabudha. Gubbaa manichaa shiboowwan dheeraatu jira.

Suuraan argamu kun suuraa hordoftoota amantaa Musiliimaa kan mana tokko keessatti walitti qabanii waliin barsiisa fudhachaa jiranii kan nutti mul'isudha. Dabalataanis uffata adiin mataa hanga gadiitti faayamanii jiru. Tarree gamaafi gamanaan walitti garagalanii barsiisa caqasaa jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa korojoo halluun isaa gurraacha ta'ee fi furdaa ta'ee keessa isaa waa guutee jiru fakkaata. Kunis karaa duubaa kutaa waa keessa kaawwatan kan qabuu fi innis waa kan qabatee jirudha.

Suuraa meeshaa ammayyaa kan lafa qotee albuuda baasaa jiruu fi barreeffama naannoon sun gama albuudaa irraa qarshii miliyoona shantamii saddeetii ol argachuu isaa kan agarsiisudha. Suuraa ooyiruu keessaa kan agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan arginu walitti qabama kuduraa fi muduraa yoo ta'u, isaanis: muuzii, qullubbii diimaa, dinnicha fi kan kana fakkaataan suuraa kana irratti ni mul'atu. Isaanis gurguraaf kan dhiyaatanidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii beeksisa hojjataa jirtu kan suuraan ishee barjaa irratti bahee jiruu fi barjaan sun halluu diimaa fi gurraacha waliin makame qabudha. Barreeffamni barjaa kanarra jirummoo halluun isaa adiidha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucaa xiqqaan tokko otoo qoticha karaa afaanii fudhachaa jiruudha. Ogeessi fayyaa k7n ammoo mucaa kanaaf qoricha kennaa kan jiru dha.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa Tuujuba saayinsii fi dandeettiwwan afaani jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Beekan Gulummaa Irranaa nama jadhamudha. Kitaaba baayyee gaarii ta'edha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dhugaatiiwwan garaa garaati. Dhugaatiiwwan kun ,dhugaatii alkoolii hin qabne kan akka:lallaafaa faantaa, ispiraayitii, wayinaa fi bishaan. Bakki kun, mana dhugaatii yoo ta'u ,dhugaatiiwwan kun firiijii qorrisiistuu keessa jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana hojii waajjira mootummaa yookaan kan dhuunfaa kan teessoon isaa naanna'uu danda'u fi dheerina isaa sirreessuuf salphatu akkasumas teessoon fuulduraa immoo adii fi meeshaalee akka kompiitaraa fa'aa qabatee jira.

Barattooni sadarkaa tokkoffaa yeroo baratan kan agarsiishudha. Barnoonni madda jijjiiramaati kanafu daa'imman barsiisun biru biyya keenya akka jijiiran jechuu feena. Faayidaan barnootaa tokok lamaa miti ibsamee hin xumuramu. Kanaafuu jabaadhatii barsisaa.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gaazexaa kan oduuwwan adda addaa kan biyya keessaa fi biyya alaa of keessaa qabu kan dabalataan namoota paarlaamaa keessaa, namoota hojiirra jiranii fi waan hedduu ofirraa qabudha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun kan inni nutti mul'isu, suuraa dargaggoota tapha kubbaa miilaa taphachaa jiraniiti. Taphni kun kan inni gaggeeffamu taphattoota naannoo Tigiraayi fi taphattoota magaalaa Arbaa Mincii gidduuttidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa nama aadaa karrayyuu agarsiisaa jiruu fi rifeensa isaa uffata citaa sabbata diimaa fakkaatuun naannessee hidhatee harka isaatti immoo ulee qabatee jirudha. Innis uffata adii kan aadaa uffatee jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaalee adda addaa kanneen wantoota akka zayitaa, aannan daakuu fi wantoonni tokko tokko of keessaa qabanidha. Dabalataan xaasaa kanaa olitti immoo daayipparii daa'immaniitu jira.

Suuraan argaa jirru kun suuraa kabaja ayyaana guyyaa dhalootaa bifa adda ta'een kabajamaa jirudha. Sagantaa kabajaa kana irrattis wantoonni miidhagoon kan akka afuuffee fi nyaanni bifa adda ta'een kan dhiyaatee jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijoollee lamaa yoo ta'u, ijoolleen kun kan isaan argaman ammoo mana hojii keessatti dha. Manni hojii isaan keessatti argaman kun ammoo Mana hojii mukaati.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa dhugaatii burcuqqoo hudduu qaqal'oo keessatti buufamanii jiranidha. Dhugaatiin kun baay'inaan lamaa fi halluu adda addaa tokko bifa bunaa fi inni kan biraan keelloo qabu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun dargaggoo kan uffata aadaa oromootiin faayamee fuula isaatti immoo fuullee ijaa godhatee fi akkuma dubartootaa rifeensa dheeraa kan ofirraa qabudha. Innis harka maratee taa'ee jira.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa mana barumsaadha. Suura kana irrattis barattoonni sa'aatii boqonnaa isaaniitti yeroo isaan hiriyyoota isaanii waliin taphatan argina. Barattoonni kunis uffata dambii mana barumsaa isaanii uffatanii argamu.

Suuraan argaa jirru kun suuraa muka qottoo fi sibiila isaati. Qottoon dalagaalee hedduuf mi'a nu gargaarudha. Tajaajila inni nuuf kennuu keessaa muraasni kanneen akka; muka muruu, qoraan falaxuu, lafa qofforuu fi tajaajiloota biroo hedduu nuuf kenna.